Meeshaalee miidhaginaa kan jedhaman meeshaalee babbareedinaa yookaan kan nama fayyadu kanneen akka faaya, kanneen akka meeshaalee miidhagina gara garaa bareedinaaf itti fayyadamnu kan nama gammachiisan, kan namatti tola meeshaalee kana.

Amantaa jechuun kan namni naa ta'a yookaan waan sirrii dha jedhee garaa isaa guutuudhaan, laphee isaa gutuudhaan itti amanu yookaan kan inni uumaa kooti yookaan waaqa kooti jedhee yaada isaa guutuudhaan itti amanu 'Amantaa'